Kana munhu akarwara zviyani panoitike kachibhokisi kayea kanoshandiswa kuzi kadii, karape vanhu nekukasika kuti. Zvinonesa kuende kuchipatara ngezvekuti munhu unorwara achiri muzvipataramo asati agumeyo saka unotanga ambogadziriswa-gadziriswa nechibhokisi.